Entwiga ishatu zemereire omu iritsizo ziine obunyaantsi buringwa burungi enyima hariyo emiti eyomire n'endijo mibitsi miringwa mihango.

Ebidoomora bitaire orunyiriri aha rubaju hariho abantu abashaija n'abakazi n'abaana ababyemereire biine ebiguniya aha rubaju hariho obunyaatsi bugufu enyuma hariyo omugongo.

Oruguuto ruhango rwakoorasi, aha rubaju hariho obuteebe burukire, ebyangu, eshekuro nana emihini, enyima hariyo enju eishatu emiti

Omukazi w'omujungu ashutami kandi omu maisho ge hariho obuju bw'obutimba omunda hariho enkoko enyuma harimu omushaija ariyo naatereza piki ye orubaju orundi hariho piki ezindi nana ebyombeko enyuma .

Amaato maingi gakozirwe omu bibaaho, abashaija bariyo nibatereeza obutimba oburi omu maato omu maisho hariho enyanja eseeri hariyo omuti nana orugo.

Nayikondo eriyo nereeta amaizi. Omwishiki atiire engaro zeye aha munwa ariyo nanywa, ondijo omwojo ariyo natangiriza amaizi agariyo nigashohora.

Ekibiina kihango kirimu abaana b'eishomero bashutami aha ntebe z'ebiti nana emeeza z'ebiti zitireho ebitabo aha meeza abaana bererize emikono yaabo.

Ekyombeko kya kanyina kihango kishakirwe amabaati aha rubaju ahansi hariho emiti omumaisho hariho ekyoma ky'oruguuto eseeri hariyo ebyombeko ebindi byingi.

Ekibuga kihango kiine ebyombeko bya kanyina biringwa kiine ekishayi ky'akanyaatsi kagufu na n'emotoka nyingi na n'enguuto ahakuvugwaho emotoka

Enkyende nkye erikwiragura aha maisho eine ebyoya by'orujwangye eshutami ah'itaagi rikye ry'omuti eyashami. Enyima hariyo amataagi.

Omushaija ow'omwiraguju ajwaire esaati erikwiragura akwatsire esimu nana ebendera nayesharinga aha ruguuto rwa koransi aha rubaju nana enyuma ye hariyo abandi abantu nana emotoka mpango erikwiragura omunda harimu abantu babiri bemereire aheeru

Ekyombeko kishakairwe amabaati kiine omusharaba n'ekanisa abantu aha mutwe bariyo nibatereeza ebiti kiine embuga y'akanyaatsi kagufu enyuma hariyo ekiju ky'embaho.

Abaana bato bashutami omwitaka bakuzaana omwesho. Enyima hariyo obufuha bwingi buhikiine nana embuga mpango y'itaka nana omuti muhango.

Oruguuto rwa koransi ruhango aha rubaju hariho emotoka erikwiragura n'akapiki akarikuvugwaho aha rubaju hariho akagari n'omushaija ayemereire obunyaantsi nibugufu.

Omwishiki arikwiragura muraingwamu akwatsire entama aha rubaju rwe hariho ebishaka seeri hariyo ekibaare kihango nindeeba obunyaatsi bugufu

Omushaija ojwire enkofiira ya rushagama ashutami aha rubaju rw'ekiju kikozirwe omu bibaaho. Aha rubaju hariho kasasiro erimu ebiveera n'abashaija bekwasire omu manyaanya.

Omwojo muto natamburira enyuma y'ente arikuzifuunya aha ruguuto rw'eitaaka, embaju zombi hariho obunyaatsi bugufu n'ebishaka omumaisho hariyo emiti miraingwa n'enju.

Enjojo ibiri mpango zikuzire ziine obunyonyi burikwiragura aha migongo yaazo nizitambura mporampora omwiriisizo ryine akanyaatsi karaingwa koomire enyuma hariyo ebiti.

Ente nyingi ziine amahembe maraingwa mahango zemereire omwiriisizo rya kanyaatsi kagufu karungi enyima hariyo ebishaka byingi.

Ekimotoka kihango ky'abarambuzi kiri aha ruguuto rw'eitaka aha rubaju hariho akagaari atungikireho ebitookye byingi babikomiise orukoba nana abantu

Oruguuto ruhango rw'eitaka rurikurebeka gye omu mbaju zombi hariho obunyaatsi bugufu na n'emiti miringwa ekwatiine mihango.

Abashaija bashatu bari omu ryaato ry'ekiti rikye babiri bashutami omwe ajwaire ebijwaro birikwiragura akwatsire ebyenyanja nareeba omumaisho n'akamwenyo.

Empundu erikwiragura eine ebyoya birikwiragura ninto etaire akababi okukanwa zirikureebeka amaino zikwatsire ah'eitagi ry'omuti biine amababi garinganaire

Omushaija ashutami aha piki naavuga aha rubaju hariho omwojo ayekwatsire omu manyanya omu maisho ge hariho ahu barikunywera amajuta g'emotoka enyima hariyo emotoka eyemereire n'akatebe enyima hariyo ekyombeko nana omukazi

Ihamba ry'emiti mingi ekwataine miringwa rwagati hariho akaguuto karaingwa k'eitaka kuvugwaho emotoka aha rubaju hariho obunyaatsi bugufu seeri hariyo emishozi

Eryato erikozirwe omu kiti omunda hayemereiremu omukazi ajwaire enkofiira akwatsire omuyembe kugwiha omu kiteebo ky'emiyembe aha rubaju hariho ekiteebo kirimu ebyozi bya kitanga ekindi kirimu eminekye, enanansi.

Abaana babiri omwojo n'omwishiki akuziremu akwatirire akagari kubakomireho ekidomora n'orukoba. Enyima hariyo ekidomora ekindi Kandi aharubaju egari emwe eri ahansi n'omwojo ayemereire bari aha kaguuto kakye k'itaka.

Omukazi ashutami omukatare ayekomire ekitengye omu manyaanya n'ekindi omu mutwe. Omu maisho ge hariho omudaara gw'enyaanya. aha rubaju hariho omukazi ashutami n'omushaija oyemereire enyima ye hariho ebyozi bya kitanga.

Abashaija b'abazungu bariyo nibazana omupiira, omwe ariyo nagyezaho kukiriza ondijo kumuzibira kugukwata abandi bariyo nibeiruka omu kishayi ky'akanyaantsi kagufu .

Empundu erikwiragura eine na ebyooya bikwiragura na enyindo zitandami ejwire amaisho ebyami eshwekirwe ebishaka na ebiti byine ebiguzi.

Omukazi ayekomire omwenda omu mutwe, ayegwire ekibafu kihango kirimu esuwani n'ebikopo. Ajwire esaati ya rushagama enyima hariyo oryigi rw'ekyoma.

Omushaija ojwaire enkofiira aha mutwe nana ebirahuri byamaisho aine akakwanzi nana eshaaha omu mukono asinikire amaino, ashutami omumaisho hariho ekiharani kye n'omwenda

Omwana muto ajwaire ekiteeteeyi naavuga akaziga kakye nakavugira omu bunyaatsi bugufu enyima hariyo ekyombeko ky'amatafaari kikuzire.

Omushaija ashutami aha piki navuga aha ruguuto rwa kolansi aharubaju hariho piki ezindi ezemereziibwe n'omushaija osinikire amaino n'ekimotoka kihango ekirikuvugwaho

Ekyombeko kihango ekya kaanyina ibiri kyabashomesa kiine embuga y'akanyatsi kagufu kashaziregye n'omuti muraingwa omu maisho hariho emotoka ezemereire omu maisho n'abantu babiri

Omushozi hariho enju eshakirwe amabaati n'emisiri erimu ebimera bikiri bito, orutookye rwine emitumba mikye eseeri hariyo enyanja mpango, emiti omu rubaju.

Omukazi ayekomire ekitegye omu mutwe arikwiragura n'akakwanzi omu mukono, ahekire omwana obyamire omungozi y'ekiteegye ayemereire omu musiri naashusha nk'orikuhinga

Enyanja mpango eine amaizi garikureebeka gye n'omwaro gwine omusheenyi murungi eine ekibuga omu rubaju kiine ebyombeko bya kanyiina bingi nana emiti

Ekibuga kihango kiine ebyombeko biingi bya kanyina harimu n'emiti miringwa mihango n'oruguuto rwa koraasi ruri kuvugirwaho piki nana emotoka. Aharubaju hariho ekishayi kiine obunyaatsi bugufu.

Omukazi ajwaire enkofiira ya rushagama arikwiragura ajwaire esaati erikwiragura, asinikire amaino n'akamwenyo aha matama. Akwatsire obujuma bw'omwani kandi omu maisho hariho amababi g'omwani, n'ogundi oguhiire n'ogutahiire.

Omushaija navuga piki aheekire omwishiki navuga aha ruguuto rwa kolansi aha rubaju hariho ekibumba ky'empundu orubaju orwa bumosho hariho ebyombeko nyingi bya kanyina

Akaato kakye kari aha mutwe gw'amaizi g'omugyera kakozirwe omu kiti omunda harimu abashaija babiri n'omwana omwe muto aha rubaju hetooreire omushojwa n'obunyaatsi

Omukono gw'omukazi arikwiragura aine akakomo akwatsire omwenda nabaziira nekiharani kiriho ehuzi aha rubaju hariho omwenda ogundi.

Abaana bato aboojo n'abaishiki bashutami aha ntebe z'ekiti n'emeeza z'ekiti bataireho ebitabo byabo nibashoma enyuma hariyo orusiika

Oruguuto ruhango rw'eitaka, aha rubaju harimu obunyaatsi buzire kuziremu, n'emiti embaju zombi omu maisho harimu enju ezi abantu barikuturamu nana omurongooti

Amaato mingi gari aha mutwe gw'amaizi n'enyanja mpango abantu bari aha rubaju kandi buriyo nibwira kandi seeri hariyo ebishaka narishi emiti mingi.

Ekimotoka kihango, ky'abarambuzi nikivugwa aha kaguuto kakye k'eitaka aha mbaju zombi hariho obunyaatsi bugufu burungi n'obushaka aha rubaju hariho entwiga

omwishiki ayemereire ariyo naazaana omupiira, ekyecuucu kye nikireebeka naazaanira omu kishaayi kiine akanyaatsi kagufu harimu n'obunyerere bwamutare

Ekimotoka kihango aha mutwe kiine ekiju kiine akatimba, omunda harimu enkooko. Omushaija omwe ariyo naatereza ekiju n'abantu bariyo nibatambura aharubaju.

Ekimotoka kihango ky'abarambuzi nikivugwa aha kaguuto k'eitaaka, omushaija omwe eyemereire aha rubaju hariho obunyaatsi buraingwa bwomire seeri hariyo emiti kandi nibwira

Ente mpango eine amahembe mahango maraingwa eyemereire omwiriisizo ryine akanyaatsi kagufu enyuma hariyo ebishaka seeri hariyo emishozi migufu.

Abaana babiri omwe aine akamwenyo aha matama ge, ondiijo asinikire amaino, nibaruka ehuuzi bashutami aha ntebe z'ebiti enyima hariyo abandi baana

Empundu mpango ekuzire erikutukura aha maisho eine ebyoya bya mutare aha mutare n'ebikwiragura aha mubiri ogundi ekwatsire ekijuma ky'okurya omungaro eshutami omu bunyaatsi bukuziremu.

Amaato mahango gakozire omukiti aha rubaju hariho omushaija natamburaho aha rubaju. Omunda harimu obutimba bye bwenyanja omu maisho hariho enyanja mpango

Akaju kakye kashakirwe amabati kataine rwigi ketoreirwe Orutookye rwine emitumba mito nana omuti mugufu , obunyaantsi bukuzire omu maisho.

Akaguuto kakye keitaka nikagumizamu kaza omu maju agashakairwe amabaati gahikaine g'abantu aharubaju hariho obunyatsi bugufu ebishaka nana emiti.

Embuzi nyingi zimwe zaamutare ezindi zirikwiragura ziine ebibara nizitambura aha ruguuto rwitaka, enyima hariyo obunyaatsi buraingwamu n'ebishaka

Omwanya muhango ogu barikubiikamu emotoka zitarikutambura abantu bariyo nibatamburamu eriguru hariyo oruguuto rwa kolansi rurikuvugwaho piki n'abantu barikutambura aharubaju rw'ebyombeko biraingwa.

Ebiteebo birimu empagara za bogoya zihire nyingi ziri aha mudaara aha rubaju hariho esaafuriya mpango harimu emineekye n'ebindi biteebo bibiri birimu eminekye etahiire gye

Omukazi w'omwiraguju naayegyesa omwana w'omwojo muto kunaaba engaro aziteire ahansi y'ekishekye kirikureeta amaizi gakutoorera omu kibakuri kya mutare.

Empundu mpago munonga eine ebyoya birikwiragura nana enyindo zitandami nereeba aha rubaju etesherekire omu bishaka nana ebishugi biine amababi mahango marungi.

Abakazi bashatu bererize emikono yabo nibazina, omu maisho hariho abashaija bariyo nibatagurira enyima hariyo omukazi orikutera engoma n'ondijo bari omu kibuga ky'akanyaantsi karungi.

Empundu erikwiragura eine n'ebyooya ebirikwiragura etaire omukono ahansi eshutami omu buragarika bw'amabaabi gomire omumaisho hariyo emiti mingi n'ebishaka.

Abaana nibairuka omu kishaayi ky'eitaka. Aha rubaju hariho abantu baingi abariyo nibabashamarira barikubahagira enyima hariyo ebiti bingi nana emotoka.

Eihamba rihango riine emiti mingi ehikaine emwe mbisi, endiijo eyomire munonga aha rubaju hariho akaguuto k'eitaka karikuraabamu n'obunyaatsi bugufu

Omwojo muto ayekoreire ekideya natambura aha ruguuto rw'itaka nashuuma aharubaju zombi hariho obunyaatsi bugufu n'omuti muhango Kandi ni nyekiro